Goron tulo, goron tulo. Itace mai daci da amfani sosai. A farnin lafiya da al’ada. Ammfani. Na daya. Maganin gargajiya. Wato yana taimakawa wajen tari. asma da masaloli numfashi. Na biyu ciwon ciki. Yana rage kumburi da taimakawa wajen narkar da abinci. Na uku, kara kuzari. Yana bada karfi da farkawa. Na hudu rigakafi. Yana da sinadarai masu kare jiki daga chututtuka. Na biyar, al’ada. Ana amfani dashi abukukuwa. da al’adu. Ana amfani dashi kuma. Ta hanyar taunawa. Ko adafashi a ruwan zafi a sha. Ko kadawa da maganguna. Yanada amfani, Amma ayi amfani dashi daidai.

Tafasheshshen ruwa. Tafasa ruwa yana nufin. Dumawa ko, dumama ruwa. Har ya kai, digiri ɗari. Inda yake tafasa. Mahimmanci. Na ɗaya, tsaftata. Yana kashe kwayoyin cuta. Da tsaftata ruwa, mai gurbacewa. Na biyu girki. Dafa abinci da, laushin kayan marmari da hatsi. Na uku, magani. Amfani da, turiri don. Fata ko narkar da magunguna. Na huɗu, masana’antu. Wato samar da, turri don injina. Tafasa ruwa hanya ce mai sauƙi. Don tsaftata da inganci.

Haɗa bangre tsiro. Daga wata shuka. Wannan yana nufin haɗa bangaren tsiro. Daga wata shuka. Zuwa wata domin. Haɓaka tsaban. Ɓangare. MatakaI, na ɗaja. Zabi yan kin. Daga shuka mai kyau. Na biyu. Yanka. Wani ɓangare daga shuka. Na uku. Adai yankan. Da shuka mai gida. Na huɗu. Rufe haɗin da kyau. Amfani. Na ɗaya. Habaka ingancin shuka. Na biyu. Inganta karfin, Jurewa ga cututtuka. Da yana yi. Na uku, taimakawa. Wajen noman sirai, Masu yawa. Wato yana taimakawa wajen haɓaka shuka. Mai kyau, daa inganci.

Ruwa ko rana. Na farko zn fara da ruwa kokuma damina. Wannan yan jigilar sinadarai. Daga ƙasa zuwa siro. Yana kuma karfafa wanan kwayoyin da siro. Don su zauna da ƙarfi. Na biyu rana kokuma hasken rana. Tana da samar da makamashi. Don karafa. Itatuwa. Kokuma iri. Wurin da ja kamata. Tana kuma amfani da rana. Da winsu ababai. Su gyara itatuwa. Dakuma tana taimako. Wajen furewa. Da haifar da ˀyaˀyan itatuwa. Tana bada zafi don habaka. Ɗin siro Hadewa, ruwa da rana. Suna aiki tare don girman shuka. Rashin ɗaya daga cikinsu. Yana iya jawo. Damuwa da siro.

Buga shinkafa, yana nufin cire hatsi daga kan nonon shinkafa, ta hanyar bugasu ko girgiza su. Wannan mataki yana da matuƙar mahimmanci a aikin girbin shinkaf, kaman inda muka gani a bidiyo inda aka yanka shi, shi shinkafan da itatuwan daga gona aka zo aka samo ashasha aka sa a ƙasa aka zuba wannan shinkafan da itatuwan akan ashashan nan, aka samo sanduna ana buga shi domin a cire hatsin. Mahimmancin buga shinkafa Na ɗaya, cire hatsi, ana cire hatsi daga kan nonon cikin sauƙi. Na biyu, inganta aikin girbi, wato wannan yana rage hasaran hatsi idan aka yi aikin da kyau. Na uku, adana lokaci, wannan yana zama mai sauƙi idan akwa kwatanta da cire hatsi da hannu. Na huɗu, ƙara yawan amfani, wato idan akayi aikin da kyau yana tabbatar da cewa ba a bar wani hatsi akan nonon.s

noman dankali na ɗaya zaɓin guri dankali yana buƙatar ƙasa mai kyau wato ana magana mai yashi tare da sanyi na biyu zaɓin iri a zaɓin irin dankali irin dankali mai kyau ya dace da yanayin yankinku na uku shuka a shuka irin dankali a rami mai zurfi wato kaman zurfinshi ya zama daga takwas zuwa goma sha biyar sannan tare da nisa nisan ya zama kaman daga talatin zuwa arba’in tsakanin kowane zero na huɗu ruwa wato ana ba shi ruwa sau biyu a rana idan babu ruwan sama amma a tabbatar cewa ruwa ba ya zama a wurin na biyar kulawa wato ana amfani da taki da magungunan feshi don ƙwari da cututtuka da gyaran ƙasa kuma na shida girbi ana girbi bayan ganyen ya bushe wato makwanni kaman daga goma zuwa goma sha huɗu bayan shuka sannan na bakwai ajiya wato ana aje dankali a wuri mai sanyi da akwai iska kuma mai inuwa wato wurin da rana ba zai dinga buga shi ba

Bikin Kaka, a Yammancin Ƙasar Baƙaƙenmu Baƙaƙen Fata. Shi bikin kaka, ya kasance wani shahararren biki da ake yin su har kala guda goma, da ake yin su. Ga kaɗan daga cikin yadda ake gudanar da bikin kaka: Da farko, in lokacin damina ne, ana tara manyan gari, masu kuɗi, talakawa, sarakuna. To, akwai Sarkin noma, to, wannan Sarkin noman shi zai fito cikin wannan taron da ake gudanarwa. Za a zo, za a ɗauko duk iran amfanin gona, za a zo a shuka a wannan wajen bikin taron. To, idan aka zo aka shuka wannan irin, duk abun da ya fito a wajen, to shi ne za a ce ma wa manoma su shuka shi a wannan shekarar. Idan ya fito, a lokacin za a, in kamar dawa ce, za a girbe ta, a daka ta, har a yi tuwon dawa, mutane a wajen a raba musu su ci. Haka idan masara ne ya fito, shi ma masaran za a yi, a gasa, a ba ma mutane su ci. Sannan akwai wani biki da suke aiwatar da shi.

Kulawa da lafiyar baki da haƙora yana da muhimmanci don hana cututtuka kamar ciwon haƙori, warin baki da kumburin dadashi. Na farko shi ne goge haƙora, yin amfani da burushin goge haƙori mai laushi da kuma man goge haƙora mai ɗauke da chloride. Goge haƙora sau biyu a rana, goge harshe domin cire ƙwayoyin cututtuka da ke haifar da warin baki, goge….. warin baki, goge duka tsakar haƙora, gaba........gaba da baya, da saman haƙori. Amfani da maganin tsaftace baki wato mouth-wash mai ɗauke da sinadarin chloride ko na kashe ƙwayoyin cuta. A goge baki na tsawon daƙiƙa talatin zuwa sittin kafin a tofa shi, sai bayan mintuna talatin kafin a ci abinci ko abin sha. Rage cin abubuwan da ke lalata haƙora kamar su alewa da abin sha mai zaƙi saboda suna haifar da tsagewa da ciwon haƙori. Duba lafiyar haƙora a asibiti kamar sau ɗaya a shekara ko sau biyu a shekara. Kulawa da haƙora da baki yana taimakawa wajen hana cututtuka, kiyaye warin baki da tabbatar da lafiyar baki da dadashi. Wannan kuma yana ƙara gamsuwa da kyau da jin daɗin baki.

9. waʹnna`n yaʹda`waʹlli` na nuni` akaʹn baʹcci, me` ake` nu`fiʹ dah baʹcci`? baʹcci` ɗa`n adaʹm ya`kaʹn saʹmu` ya`yiʹ baʹcci` ʣa`ʣiʹn daʹ ya`kaʹi waʹni` lokaʹci` ko ku`maʹ ya`gaʹmaʹ gaʹji`ʣaʹ daʹga` al ‘muraʹn ʣaʹu daʹ kullum naʹ raʹyuwa`, baʹcci ʣa`kaʹn iʹʣʣa` sure` mutun ako waʹni` lokaʹci` me` daʹɗi` ko kumaʹ lokaʹci` maʹra` daʹɗi`. baʹcc`i waʹje`n kaʹraʹtu` waʹje`n aiʹki ko kumaʹ waʹʣe`n ɗa`ukaʹn daʹraʹsiʹ da baʹcci akaʹnaʹnya` ko kuma ʹwaʹni` baʹcci` ya`kaʹn iʹyya` ɗaʹuke`shi ya faʹɗi`. baʹcci` anaʹson saʹ ne` ayi a waʹje` maʹi tsaʹfta` maʹi waʹlwa`laʹ maʹi daʹɗi`, awannan yaʹdaʹwa`liʹ mungaʹ yaʹnda` uwa ta`kaʹn ya` ya`ntaʹ suyi baʹcci` ciʹkiʹn niʹshaʹɗi` da wa`saʹnniʹ yaʹra` suna`yiʹn bacci kiʹn nishaʹɗi` yaʹyiʹnda` nishaʹɗi` yaʹyi` yaʹwa` baʹcci saʹi ya` ɗe`be`su basu saʹni` baʹ. uwa` ta`kaʹn gaʹji` waʹje`n kula da ʣaʹraʹ ittaʹmaʹ ta kwaʹnta` taʹyi baʹcci, ko ubaʹ ya gaʹji` gurun ne`mo ha`laʹs shiʹmaʹ ya` kwaʹnta` yaʹyi` baʹcci gaʹ tsofaʹffi` suma yana nuni` daʹ ce`waʹn suma sunaʹdaʹ sa`uriʹn baʹcci, saboda ya`waʹn zaʹma` wurui ɗa`ya` kaʹnsa` mutun ya faʹɗi` ʣaʹʣi` baʹcci ko kuma` baʹcci ʣa ɗe`be` shi. gaʹ waʹni` mataʹshiʹn tsoho shiʹma` a cikin waʹnna`n jadawali ʣana nuni da cwa yana da ya`waʹn baʹcci akwaʹi kumaʹ waʹnda` baʹcci ya zaʹme` musu Kaʹmaʹn laʹlura` haʹka`, ko kuma` maʹtsaʹlaʹ ne` suka saʹmu` daʹgaʹ abunda` yaʹke` ɗiʹga` da`gaʹ maɗi`gaʹr da yaʹke` saʹwaʹ baʹcci inta samu matsala ya`kaʹn sa`wa` ayi abaʹcci na rashiʹn daʹidaʹito baʹcci yanada matukaʹr mahiʹmma`nci a cikin raʹyu`waʹr ɗa`n adaʹm saboda haʹka` anaʹso ko wani ɗa`n adaʹm yaʹsaʹmi` baʹccai akaʹlla` na awa taʹkwa`s a ko waʹce` rana.

Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin shirin, kaman yanda yake a hotonnan, manomi ne na tumatur, yake tsince tumaturinshi daga kwandonan zamani, yana cire masu ƙyau da marasa ƙyau. Farko ma, me ake yin shukan tumatur? Tumatur dai ita, farko ana yafa ta ne a wani guri wanda ba ainihin gonan da za kai noma ba. Idan ka yafa ta, bayan kwana biyu idan ta fito, za ka kwashe ta, idan an yi ruwa, ka je, ka dasa ta a cikin gonanka. Idan ka dasa ta, za ka tafi, ka dawo bayan an kwana biyu, ka duba, ka zo kai noma, inda hali, ka sa taki na gargajiya ko na zamani. A haka, za ka ci gaba da rainon tumaturinka, har ta kai mu lokacin da za ta kai roro. In ka roro tumaturin, lokacin da tumaturin ta kai roro, to, za ka zo ka tsinke ta. Ba lalle ne a lokacin da kake za ka rinƙa cire mai ƙyau da mara ƙyau ba. Za ka kwashe ta ne gaba ɗaya, ka je gida ko ka je inda dai kake ganin za ka iya ware masu ƙyau da marasa ƙyau. To, idan ka je, ka juye ta, sai ka fara tsinceta a kwando, kana sa mai ƙyau, kana ware mara ƙyau. Domin tumatur idan ka bar mai ƙyau da mara ƙyau a haɗe, to, shi fa wannan mara ƙyau zi harba mai ƙyaun, ne ya lalace. Dama kuma tumatur na da saurin lalacewa, to kuma in ba ka tsince ba, ka ga, lallai zai lalace da wuri. Kila ma, kafin ka isa kasuwan da za ka siyar, duk ya lalace, ka ga kuwa, ka yi asara. Amma idan ka zauna, ka tsince ta, to fa, in sha Allahu, za ka samu ta ɗan kwana biyu, har ka kai kasuwan, ka siyar. Shi ne, shi ma wannan manomin, abunda yake yi kenan, yana tsince su, yana bambance masu ƙyau da marasa ƙyau a kwandonansa na zamani. Wassalam.

Matakan dasa dankali zaƙi sun haɗa da; na ɗaya shirya gona wato ka fara da aikin tsaftace ƙasa daga ciyayi da sauran datti, sannan ka haƙa rami ko shuka mai kyau. Na biyu zaɓen kayan shuka; ka zaɓa ganyen dankali mai kyau mai kuma lafiyayyu wanda baa su da cuuta. Na uku dasa kayan shuka; ka dasa ganyen dankalin zaƙi cikin ƙasa a sanyi da ya dace, wanda ya kamata a bar taza taza tazaraa mai kyau tsakanin kowane dankali. Ruwa wannan yana magana bayan shuki koko bayan dasawa, a baa da ruwa dakyau musamman a lokacin fara girmaa don tabbatar da cewa ƙasa ba ta bushe ba. Sannan kulaa da shuka a kulaa da shukar wajen cire ciyayi da ƙwari da kuma lura da lafiyar shuka daga cututtuka. Na ƙarshee tantance lokacin girbi bayan wasu watanni a duba lokacin da dankalin zaƙi ya shirya girbi wato lokacin da dankali ya riga ya ƙoosa ya yi ƙwari don girbi wanda zai kasance lokacin da ganyensu ganyen shuka suka fara canjawa ko bushewa.

Noman dankali, wato dankali yana ciki ɗaya ababe da ake noma sosai a wuraren arewacin Nijeriya, shi inda ake noman shi, ana yin kunya, bayan anyi kunya, sannan a samo ganyan dankali a yanka, asashi, a dasashi a ƙasan, bayan an dasa shi a ƙasa, sannan a zo a dinga cire mishi ciyawa don iska ya dinga shige shi, a barshi wurin watani biyu zuwa watani uku, ko huɗu, to nan za a samo dankali ya yi. Bayan dankali ya yi cire shi ana zo ana, za a samo ko adda, sannan a dinga cire ƙasa daga jikin dankalin a hankali a hankali domin ƙara lalace shi, kar kuma a sare shi, haka za a yi har a zo a girbe shi. Bayan an girbe shi ana samo wuri me sanyi a ajiye shi don baya son zafi, in zafi ye mai yawa yana lalacewa. Sannan in kuma za a sayar dashi ne, daga gonan ya dace a girbe shi da safe, kar a girbe shi da rana inda wuri ya yi zafi, domin ko rana ma ye mai yawa yana iya lalacewa kaman inda mun gani a bidoyo.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

Wannan wata na’uracee mai ƙyalli tana da siffarta, wanda lɪkita ko mai kula da lafiyar mata yake sanya a cikin mahaifar, domin hana ɗaukar ciki. IUD na daga cikin hanyoyin tsawo lokaci na hana ɗaukan ciki, wanda aka tsara don hana maniyyi shiga cikin ƙwayar ɗan’Adam ko kuma hana ɗaukar ƙwayar ɗan’Adam da mahaifa. Na’u’in IUD Na farko, akwai IUD ta kwafa. Wannan na’in IUD na kwafa yana ɗauke da kwafa, wanda ke aiki a matsayin mai kashe maniyyi. Yadda IUD ke aiki IUD na kwafa da ke cikin IUD yana ƙyalƙyal yanayi mai cutarwa da maniyyi, yana hana su gaza ga ƙwayan ɗan’Adam. Akwai IUD na hamoni, yana ƙarfafa magudanar ɗin-ɗin da kuma laushin ɗin-ɗin mahaifa, wanda ke hana ƙwayar ɗan’Adam ɗaure mahaifa inganci. Suna da inganci fiye da kashi casa’in da tara (99%) wajen hana ɗaukan ciki, wanda ke sanya su ɗaya daga cikin hanyoyin hana ɗaukar ciki mafi inganci. Fa’idodin IUD • Tsawon lokaci kuma mai inganci Mai sauƙi, baya buƙatar kulawa ta yau da kullum kamar allurar ɗaukan ciki ko ƙwayoyin hana ɗaukan ciki.

bu:ga: ʃinka:fa jana nufin ʧire hatsi daga kan no:non ʃinka:fa ta hanjan bu:ga: su ko girgi:za: su wan:an mata:ki jana da ma:tuuƙar muhimmanʧi a aikin girbin ʃinka:fa mahimmanʧi bu:ga ʃinka:fa na ɗa:ja ʧire hatsi wato ana ʧire hatsi daga kan no:non ʧikin sauƙi na biju inganta aikin girbi wa:to jana rage asa:rar hatsi idan a kai aikin da kjau na uku a:dana lo:ka:ʧi jana zama mai sauƙi idan aka aka kwatanta: da ʧire hatsi da han:u na huɗu ƙa:ra jawan amfani: idan akaji aikin da kjau jana tab:atar da ʧewa ba a barin wani hatsi akan no:no ba wan:an aiki aiki: ne jana da kjau bajan an janka ʃinka:fa daga go:na akan sa: ʃi a kan wani abu sai a bu:ga ʃi wannan bugan a na bu:ga ʃi ne da sanda a kuma bu:ga ʃi so:sai bajan an bu:ga ʃi so:sai za a ʧire dat:in sannan a bar ʃinka:fa a gefe

raba wake daga cikin bawo wannan ana yin shi bayan an yanka waken daga gona sannan an kawo shi wuri mai haske mai safta sai a zuba shi a kasa in aka zuba shi a kasa za a samo wuri da rana yake sannan ranan nan ya buga shi idan rana ya buga shi ya bushe kankaran sannan za a samo sanduna in aka samo sanduna za a zauna a buga shi a buga shi a buga shi yanda ake buga shi haka wake zai dinga fita gefe ɗaya sannan bawon shi yana fita gefe ɗaya haka za a dinga bugawa ana bugawa ana rage bawon idan aka buga aka haɗa ya rage bawo zai dinga fitar da wake zai dinga fitar da wake har za a zo a gama bugawa sannan ay a yi amfani da hannu gurin cire bawo daban sannan wake saban wake daban in bayan aka yi haka sannan ana iya samo buhu sai a loda wannan waken in aka loda waken nan a ɗinke buhun shi bayan an dinke buhun shi ko a kai shi wurin ajiya ko a kai shi kasuwa wannan ya wannan rage ma wani ne shi

Yadda ake girbin tumatur na daja Lokacin girbi, Wato girbe tumaturin lokacin da suka kai matakin balaɡa, wanda ke nuna launin jana me haske. Da kuma a tabbatar cewa ba su yi tsufa sosaɪ ba, don ɡuje wa lalacewa. Na biyu: kayan girbi, ka ji ɑmfani da ɑbaben yanka kamar wuƙa ko almakashi, don ciɾe tumatur daɡa jikin shuka ba taɾe da lalace su ba. Da kuma ka tabbatar cewa kayan aɪki tsafta ne, don ɡuje wa cututtuka. Na uku: kula da tumatur, ka kula da tumatur wajen ciɾewa, don hana su matsuwa ko taɓo da kuma ka shanya su cikin kwantena masu laushi da tsafta. Na huɗu: ɾarrabawa, ka ɾarraba tumatur bayan girbi bisa ɡiɾma, launi, da ingɑnci da kuma waɾe su daɡa waɗanda suke da taɓo ko wanda suka lalace. Na biyar: ɑjiya adanawa, wato a ɑdana tumatur a wuɾi me sanyi da iska me kyau, don hana su lalacewa da wuɾi da kuma ka ɡuje ɑjiye su a cikin ɾana, ko wuɾaɾe masu ɗumi ko masu zafi. Na shiɗa: kai wa kasuwa, wato ka shiɾya tumatur cikin kwantena masu kyau, don sauƙin safaɾan zuwa kasuwa.